Asxaan jechuun dhaabbileen garaagaraa yookaan biyyoonni garaagaraa wanta tokko ittiin ibsuudhaaf akka mallattootti kan itti fayyadamanidha.

Hawaasa jechuun uummata aadaa fi safuu wal fakkaataa qabu naannoo tokko keessa jiraatu yoo tahu; Maatiin ammoo mana tokko keessa kanneen waliin jiraatan kanneen akka Abbaa, Haadhaa fi Ijoollee dha.

Uumama jechuun wantoota waaqni uume kan namoonni haala isaa hin jijjiirin jechuu dha. Akkuma waaqni uumetti kanneen jiranii dha. Naannoon immoo bakka yookaan naannoo murtaa'aa namoonni keessa jiraatan.

Alaabaa jechuun mallattoo biyya tokkoo yookaan mallattoo dhaabbilee gurguddoo ibsan yoo ta'an, asxaan immoo addummaatti wannoota tokko ibsuudhaaf alaabaa irra kaawwaman sana dha.

Arkiteekcharii fi ijaarsi gosa barnootaa yookaan muummee barnootaa dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti kennaman keessaa isa tokko yoo ta'u, kan inni irratti xiyyeeffatus bocaalee fi ijaarsa manneenii fi daandii ijaarsa wantoota garaagaraati.

Kuduraalee fi muduraalee waantota nyaataaf fayyadanii fi yeroo baayyee osoo hin bilcheessiin itti fayyadamnu kanneen akka muuzii , maangoo kana irraan kan hafe burtukaana , raafuu, qosxaa fi salaaxaa ni hammata.